Li nake la nake bi nake bu tanga waay jeexa ngut mugi ameh korget ak ay banta ci nake bi si duñj ko taxawareh nu am suuf tamit ci bori neg ba.

Ni ay masong len mësumba ngi sol baxana bënaar am sol dara ci kaw btb muna aar boppam mi ngi som boobu kank ak lu ñuul ci mboo bi ak sol benem bo ci kaw mu ba simis bi.

Ñetti xalèh ñu tóóga ndor ñu ngi tóóg ci kaw dara, pompé ba ngi sèèn ganaw. Kenen ka ngi teyeh kenen ki batam ba. Kum teyeh bantam mo xawa sega tutti. Kenen ki tèg loxom bi ci kaw bópa nga.

Li loxa la loxo bi ñi ko def aam pikir manam loxa bi ngi tegu ci kaw lu weex manam dafa feebar ñi ngi teg loxa bi def a ay garab lukoy aar daal ci feebar ba.

Fi nigg la wai nig-bagi amee am géej bu ndaw si digga neggba nga am négg ba ning taxawal kom lu melni tah négg bi am ay wencj ci booram ak égék kai.

Jigeen da, jigeen bàngi sool am dagit ak sipax, daka mu soor bu weex, sool ceenam, daka ay lamñ ci loxaga, tiye baag bu weex, ngit xaw fotow.

di fla manam defteer bi nga am seen njangale kaay ba ngi taxaw boorbale sool am sipa ak nduba dagit am beneen xale ba ngi tog ci diga ba mungi teg defteer bu xonx ci kaw tanka mi def ko defa ñat loxa mi nga m ñaari xale am grupi xale manam mboolo xale n ña it ci borbale ñin ñantmeen ci boorbale.

Li flor la mënam floor bi am mungi ameh lu honkhs ak lu satucc flor bi mungi am lu weeh ci booram, mënam flor bi din koy jëfandikoo ci wannam am christiani seen mënam seen program bi.

Jina ngi sol ar bopb mbobi mbuwenna, am loxoyu loxeyu bulëw, lu ñow ci kaw amboba, mu taka mu soruwe, sol cinam tiir bagamb xonk.

xeefa nek de zuwe fuotbol mnigi sool am boobu naat ak twibu gaata bu naal def kawaay sam sool daale yi am futboolam goor la def bennen loxa bi ci kaw benn loxa bi tefofu ziwekay baal bi.

Ay garab ngay seen garab nga am foof kotin mënam nañu neefampe ay gaañu gañ nga am foof ay bandaas nga am foof ay garab per nga am fook ay kartong bagaa seen ci bir kartonga.

Am ay ñunen ay na saran, ngi tie seen baggi, am nam kenenka ngi séga ci boor cur be, ngi wacce ay bagal si biir otobar, ay na saran mi ngi tie seen bagaal yi.

Li piccha piccha be mu ngi am me gemmen bu xala guda tuuti am baat bu xonko yarambe ñyuul picchega ngi tie dara ci biir gemen ba munit daxaw ci ay kaw ñyax.

Ci jigina jigi, ngangi sool am bu ba, bangame lu wexakñu sool am tubi bu ndaw, am ba am lu wex ak ñul, spot lamuy def mu taka koabër, ni toxanon.

xeytum xibaar min am seytum xibaar bi luñ ka jegeeko di standard mngi ame ay bi Na yu weexak yu xonxoor ci bir biam keytum xibaar bi nga am góur mu sollu net nu net bu xala fin tuuti nga am jigeen mu taka mu soor mko ganaaw mu wonekale teme kana am guurum réew bi muyaye ji jame bi ngi sol du net bu ñuul mu ngi xala sin tuuti mu def baxna bu weex xeytum xibaar mu nge wone am teddu.

Ay upikay nga am nee upikay yu bari nyu ko tek si iofa ur muna waañi tàngai mu am lu weex am lu nuul mongi tegu tegu waale.

portaabu nga am ne manam telefon ak caas mi ngi ami fe bu am kafe ci biir cas ga nga am duñuy def ci noppa ba nga am laptop ngi tegu ci kaw darax caas bu ñyul nga am telefon bi tamit lu nyuul la.

Li ay jamla ñuñ tëcc ngam foofunoonu am nam ngi a leen def. Am ay wiñ ci seen baati mënal eleen jàppa tugar leen foofunoonu. Kiningange gine bopp ci beti kinengange xoo ekit loxo ci kaw. Wax ñëm solon bu bawaañi ngi sol ay tubee.

Atubance galaska uto bu xonxlaato bi fub daxawabadafufla ndipp am nibisin utu xulu r paggaay.

Arts ak cosan ngay am, góor bi toog def ñaar lu xoy téeri am nu, xane mini kom yax ci bir gemen ga, am at cosan ngay amm, y y pintu ci ganawamm, yuñu te bax ci ganawan.

Tax ngay seen tax bi nga am ay pëcci ci kaw tax ga nga am ay nek ci ronam nga am ab auto bi daw di dem am gór muy dox ci bori tali ga.

Labi ñi ngoteg ci kaw karaga daala bi am ngami alu bulux nek lu xele xonxn tuuti ñari pierre dal dal polson.

Keytum ngi xibaar bu nu leegeey yee ci standar am bindi yu konku ak bindi yu weex akiu njutam ketun krab ngi wone am ay góor ak ay jigeen jigina ngir nakamuso kure tabet faken gàng sol boxana xetun xrab yu ngi wonene bakaw waa tundum bakaw ñoo laajëddi mbale ci wàllum am laan jëfandi kuur ci laan.